Eutano anobatana needzidzo neeutano kuchengetedze utano hweana arimwo mukufundamwo, tinoaona anombohamba muzvikora eifundise ana, kunyangwe mazera echidki ana adodori anonga eifundiswawo zveuutano hunoenderana nemazera awo, zvakadai ngekusambe nyara asati arya.

Hwana hwedu hudoodori hwakuda kusvika mazera ekufunda. Abereki munokurudzirwa kuti huendesei hunoswera hweitamba, mukutambamwo hunenge hweitofunda zvakawanda maningi.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu kuchikora nyangwe dayi vachakatsonga andosvika mazerawo ekuende kuchikora makore marongomuna, ngaaende unondofunda eitamba.

Tibonge afundisi edu anotaticha muzvikora umu. Ane moyo murefu, kufundise mwana kusvike okone kuerenga, zviro zvakandooma asi tinomabonga. Ane moyo wakanaka maningi. Ana edu azhinji akona akaende kuchikora, anopetuka okone kuerenga.

Ngechinangwa chekude kuchengetedze utano hweana, eutano anokurudzire kuti ngakuitwe nguwa yekuti ana awane chekurya ari kuzvikorayo. Zviri kuitwa muzvikorayo, anobikirwa eyimbopuwe chikafu.

Hwana mudodori hwayo kuchikora hunofundiswa zvakandosiyana siyana humweni hwakona ahusati hofunda zvekunyora hunotofunda zvekutotamba pamweni pakona hweibuda pabanze hweibatana maoko hweitandara

Kufundisa ana emazera epashi mumakanyimo kunodetsera .Arimwo mambuya anopote eisara nezwana hwakaite hudodori eitamba nahwo eihufundisa .Zvinodetsera kuti akure nxondo dzawo dzeishanda zvakanaka.

Zvakanaka maningi kuendese ana kuchikora achiri mazera echidiki uye ana mai wee tinobudi tinobhuirwa kuti kana einge opetuke kuchikora ngaahambe pamwepo asarashika.

Anoona ngezveutano anenguwa yaanombodesera kunyanya nyanya mazera eana achangobva pamukaka eimbodesera kumboape mukaka kuwedzera utano.

Mvura yakakosha maningi mungava muzvikoramo vana ngavafundiswe nguwa yekurya iya ngavamire mumurani apedza ofundiswe kushambe nyara asati abate chokurya.

Zvikora zvemazera epasi zvakanaka maningi, zvirikudetsera ana kuti akure akangwarira. Zvinosise kunge zviine zvihlayo zvinoenderana nemazera avo, nezvimatafura, anoenderanawo ngemazera avo.

Kuchikora kunodetsera mwana kuti avhurike ndxondo zvisinganingiswi zvemabhuku zvega ana anombowana nguwa yekumboaraidza pfungwa eimbotamba eirumbirirana eitambe chamuhwande muhwande.

Muzvikora munofundira ana, munosise kunge muri mwakachena, kuti ana asati apindemwo, otange kukotsora, ngekuda kweku kwekwekweguru kwebukuta. Ngamugare mwakachena, nezvihlayo, ngazvinge zvirimwo. Ana asangoumburuke pashi.

Ana ayitange kurunda zviyani zvinoda kubetseredza ngezvinobatika zvinoda kubetseredza nemupikicha. Ana kuti akone kuona ngekuverenga zvinonamirwa pachidziro ana voona mifanakisiyo nemifindoyo pamipikicha.

Magumeyo kuchikoraho hwana udodori huya hunode kufundiswa kukone kunyora nekukone kuverenga. Hino tinotanga nekuhunyorere kumadziro mavara makuru veichifundira kusvika vokone kunyore muma bhuku madiki.

Anhu eshe kunyanye kuzvikorayo anogareyo kumabhodhingi anokurudzirwe kuti asasenzeserane zvekugezesaba umwe naumwe ngaange ane pake pekugezera.

Ana adodori akaungana eikurukura kana kuti aitamba akabatana munyara aripanzvimbo ana ivavo.

Ana anombode nguva yekumbotodakara emboite zvaanoda pachikora. Akaona ezvidzidzo neehutano kuti zvakanaka maningi kuti ana akati funde-funde omboridze kabhera ana ombobuda ombonotamba pabanze. Akati gare-gare odzokere mukati oenderere mberi ngekufunda.

Kufundisa ana kwakanaka maningi. Anawo ndiwona achazotidzetsera mumukuwo wemangwani, uyuhe pachikorapo panosiswe kunge paine aripo anochenese nharaunda inogare ana mukuwo weshe eikorobha, eibise matsvina peshe panotambira ana.

Chikora chinosise kunge chiri padhuze ngerodhi kuitire kuti ana akurumidze kuwana motika, ayani anokwire motika echibve kuchikora. Ngapakomberedzwehe kuitira mbavha dzinouya dzeide kuba.

Fundo ndiyo nhaka yemuntu kuti ararame anamai voye ngatiendese ana edu kuti aguma mazera ekuenda kuchikora. Ngatiende anofunda uyu kunyore mazita avo afundire zveshe zveupenyu.

Magumeyo kuchikora yo unotarira magume kumahofisi pamweni pacho mundoonda pakandoiswa machira akandovharwa michina inenga irimo aidi kuti ipinde guruva michina mizhinji sakenyi vanoti vapedze kuseenzesa voduhumaidza.

Tatumire vana kuchikora zviyani tinokarira kuti ange ane pekuhlaya pakahlamburika zvihlayo ngazviwemo muzvikora ngazviwe nepekurongedzera mabhuku awo ngepekuisa zvawo zvekurya zvavanenge vabva nazvo kumbatso.

Muzvikora munofundira ana edu kunyanya emazera madodori munoda mune pekunyorera pekuti mudzidzisi otaticha, wotaticha echinyore pachidziro ana echierenga. Naiwona ana akona eindofundire kunyora anode kufundire panooneka.

Ana eitanga kufunda kuzvikora yo zvinosenseswe panonyorwa ngeamara makuru aambi nekunopuwe mabhuku otonyora zvinomboambe nekunyorwa zveinamirwa zveidhirowewa eione mifodho eifunda dakara otokonawo kunyora ega.

Mufananidzo unodzidzisa amweni ngezvemuntu ,zvirimukati memuntu hinana matumbu nemapapu zvinonase kuratidzira zvirimukati memuntu .

Zvinodadisa maningi mazuwa ano aya. Ana edu ofunda chiyungu peyanu., nemakhombudhawo adzaremwo muzvikora. Tinotenda, tinobonga hurumende dzedu, Ana akuvhurike ndhlondo nekuti arikufunda eishandisa michina yazvinozvino.

Kufunda kwamazuwa anaya kwaakutofunda ana eitobata. Kuti kuri kugadzire movha, ana aakutofunda movha yakhona itoripo, eitobvisha zvinode kubvisiwa, eitopetusa zvinoda kupetuswa. Ndozvanakire mativheti amazuwa anaya.

Zvakavanda maningi zvinofundiswe muzvikora aikuerenga kwegapi, mabasa emaoko akavanda amweni anofunda kudhirova chaiko, kudzi dhirova, eyidhirova zvinoitika munharaunda, eyidhirova vanoite mabasa akasiyana siyana.

Ana echikora agumeyo kuchikora iyo kune zvimweni zvidzidzo zvinofanana ngemasvomhu zvekuti zvinoda zvimweni zvekubetsera kutsanangurira ana nguwa yaanenge eyiatichayo .

Mazuwa anaya ana okurudzirwe kuti afundire mabasa emaoko, zviriyo zvikora zvakhona zvazara, anofundiswe kuaka, anofundiswa eibhuirwa kuti ngadxoke mbahla dzekuti asakuware pabasa.

Ana edu oende kufundire zvidzidzo zvepadera mazuwa anaya akutofundiswe eitoshande basa racho. Zvakanakire kuti anototi atopedzapo unotoshanda mumamuzi aachamiriri kuti ndotanga ndatsvaga basa.

Tinobonga maningi hurumende yakatendera kuti ana aya asati agume mazera ekuende kuzvikora, awone paanoungana eyifundiswa zvimweni zvekuti agadzirire kusvika azoguma zera rekuenda kuchikora.

Kuzvikora umu mwanaka mazuwa anaa ana akutofundiswa eitogadzira kuti kuri kubika ana akutofundiswa kugadzira zvingwa eitofunda apapo eitogadzira zviro zveitobuda.

Mazuwa anaya muzvikora, amuchakurudzirwiba zivo yekundoerenga bhuku usingazwi kuibata. Antu aakutofundira mabasa, eitoerenga, eitofunda apapo, eitogadzire zviro.

Chanakire fundo yemazuwa anaya ere, ngeyekuti ana ofunda, eitogadzire zviro ,zvinyari zvemagetsi. Ana anotofunde ,eitogadzire magetsi akhona, zvisinganingirwi kuti izvi zvidzidzo ngezveakomana, kana kuti, izvi zvidzidzo, ngezvendombi.

Fundo yayo mazuva anaya yanaka maningi. Ana ngafunde kusvika pazera repadera ana anofunda mazuva ano eisenzesa michina yemakombiyuta. Eiite zvakandowanda-wanda apapo uye hazviketwiba akadzi ngearume anenga ariyo kuzvikorayo.

Muzvikora munofundiira hwana hudodori ngamunge makashambidzika kuti munooneka kuti munotambira ana makara ,makara ngamuve nemakara akasiyana siyana anoerrdza ana adodori anodakarira zviro zvakati bhaa.

Ariyo muzvikorayo mazuva anaya zvanaka peyani heanoende koofundira mabasa emaokowo. Aakufunda achiseenzesa michina yechizvino-zvino, michina yemakombiyuta ichiadetsera kuwane fundo.

Akomana edu neasikana edu anoshanda munoongororwe ngazi, anosise kunge akadxoka zvidxoko zvinoite kuti asabatireba pazvirwere zvaanenge akabata mumabhotoromo uye munosise kunge mune pane mvura yekugeze maoko echinge apedza kubata mutomboyo nengazi idzo.

Ana edu anofunde zvakawanda maningi muzvikora mwaomwo anofunde zvakawanda zvimweni zvakona zvinotosanganise kutokone kumire pamberi peamwe uchitobhuya pfungwa dzako weipawo masoko, zvinodetsera izvozvo azokura zviyani adhaniba kumire mberi kweanhu.

Pekunyora panosise kunge paripo muchikoramwo, panoshandiswa naticha eifundisa, kuti ana aone. -gama iri rinonyorwa sei, gama iri rinonyorwa sei. Panosise kunge paine bhodhi rekuti mudzidzisi anyore zvaanenge eitaticha.

Zveanogumeyo kuchikora anondofunde zvakawanda anaya. Anofunde mabhuku anofunde kumbodzore ndxondo. Eimboite mitambo mitambo yakafanana nekuyemba anenge eifundiswa kuemba amweni acho anotozoita aimbi emukurumbira zvakatangira ikona kuchikora.

Kutamba mitamba ana ari kuzvikorayo zvingaa zvepashi kana zvepadera zvinodetsera hutano hwawo hugare hwakahlamburuka zvinoafundisa he kuti agone kushandira pamwe chete neamweni.

Mizvikora medu ana ariyo havandofundiswi zvemabhuku zvega. Anofundiswahe ngezvekutano hwawo kusimbise mwiri yawo. Anombobude mangwanani aya omborumba kusimbise mwiri.

Kuendese mwana kuchikora, kwakanakire kuti mwana anovhurike ndxondo, zvinomubatsirahe kuti akone kumirawo pamberi peamweni eyipawo mufungo wake.

Heanenge ariyo kuchikora anofundiswe zvakasiyana siyana dzimweni dzenguwa anombounganidzwa ogarwe nawo pashi eifundiswa maererano noutano hwavo kuti anosise kudzichengeta sei mukati mendaramo yawo.

Zvikora zvizhinji zvine kamwe kamhatso kanonga karipo kanozwi dura refundo imona ndimo munonga makaiswa mabhuku eeshe chaunenge weida chese kutsvaka mwana weshe unokurudzirwa kuendemwo oerenga owana zvaanotsvaka unozviwana imomo.

Heanenge ariyo kuzvikorayo anenguwa yanombogadzikwe pashi ombobhuirwa ngeutano mairirano ngekudzigwarira mwiri yavo kunyanya nyanya mazerawo oite misikazwa yekuenda pabonde ari ana adodori.

Panguya yaanenge eifunda ana anotarisirwa kunge akagare pakanaka zvihlayo zvakahlamburudzika akagare asikazi kutsikanaba akandoita airi airi zvinodetsera nguwa yaanenge eifunda anombo detserana.

Kuchikora kwakaba naka kuchikora kunodzidziswa zveshe zveshe zvingava zvinhu zvinobatsira mukurarama zvimwe zvinobatsira mufundo pakudzidza nekuti munozowana mabasa.

Ndau dzeshe dzinoungana anhu akawanda. Mungava muzvikora, mungava muzvibhedhleya panosise paine pekushambe nyara pakahlamburuka pasingaendi madhaka pakahlamburukana.

Muzvibhedhleyamo mune mabandiko akando pambauka, amweni akona anoona ngezvekuhloya ngazi inonga yatorwa antu, inondoyiswa munedzimweni mhatso, dzinenge dzaka chengetedzwa, rohloyiwa imwona imwomwo, zvimweni zveyitobuda pamichina yema kombiyuta.

Fundo yazvino yasiyana ngeyekare. Karetu, waindoziya kuti woode kufunda wode kuziye zviro kuende kuduraro remabhuku, wochiswera taka-taka weivhure mabhuku. Mazuwaano aya zvatoo vekutofunda mweitoshanda ngezviro zvacho, nemitombo yacho yona iyoyo.

Fundo yemberi yakanaka maningi, inodetsera ana. Tinoona muzvikorayo vaakufundiswe kuzvigadzirira zviro pachavo. Tinoone muma Yunivesiti mo zvatoomo. Atogadzire ndau yekuti anode kutange zviro zvawo anonasira umomo.

Pazvikora zveakuru zvinosise kunge zvakahlamburuka, zvisingati marara peshe peshe, ngazvivakwe zvakanaka zvikati marara peshe peshe zvinokonzere matenda. Pekuhambira pano akwawo zvakanaka, Ana oone kuti pekuhambira ngepari.

Mathuruzi anoseenzeswe muchibhedhleya anosise kugare pakahlamburuka. Zvirozvo zvinoti zvapedze kushanda zvine mwazvinondoiswa, zvoiswe mwakasiyana mumakhabathi zveienderana nemishando yazvo.

Ana echikora zviyani anenge echigarepo anosisirwa kuti kuti asuke hembe dzawo ayanike pakakwirira pekuti dziri pashipo dzinokone kupindwa ngezvirwere.

Nzvimbo yechibhedhleya inosisa kunge iri nzvimbo yakahlamburuka maningi. Zvinosimwa kunyange ngemaruwa kunakisa ntharaundayo. Zvisati nyangarara nokuti zvikati nyangarara zvinokonzeresa kupararira kwezvirwere.

Imba inorara antu inopinda antu airi ine mibhedhu inenge ine pekuisira mbatya peanhtu airi.

Kudhayako waiti wo erenga wai ende muzi mhatso rakadzare mabhuku zvinezvi zvabai naka ana akufunda nemichina yechi zvino zvino yema kombuyuta.

Munofundire hwana munosisa kunge makahlamburuka. Panogara ana ngapange pakachena pasina bukuta ngekuti bukuta rinounza zvirwere. Zvihlayo ngazvive zviri imwona muchikora mwakona.

Ana edu anokurudzirwa kuti ngaafunde aende mberi zvakanakawo yambo kuone mwana wako ogume kuyunivhesiti fundo yeiienderere mberi agumeyo haamborashikwi baa anokone kuerenga anopinde mahofisi eshe eshe.

Anoreketa anhu, kufunda hakuperi. Unyaari waandodha unosise kundowane ruzivo pamusoro pezviro kunyanya-nyanya ruzivo pamusoro peutano hweanhu, mutofundiswa. Moende mumakanyi mondofundisawo amweni.

Muzvibhedhlera medumo mune mabhuku anonga einyorwa kuitire nhorondo yemurwere zvirozvo zvinoda kuchengeta pakanaka ngazvigare mumakabati zvakavharirwemo .

Anoake zvibhehleya anokurudzirwe kuti ngaavake eitarisa anhu kuti akamira sei ,eshe anokone kufamba ere ngapapatsanurwe, ngapapaurwe panohambire anokone kufamba poita panohamba neanohamba ngezvingoro panomirawo pega.

Chanakire chikoro chemazuvaanaya ngechekuti zvizhinji zvakona zvakutofundiwa wetoibata ngenyara dzako weiona kuti ohoo ichi chinoshanda chakadayi ichi chinoshanda chakadayi .

Mazuva anaya ana odetsereka maningi pakuerenga zvidzidzo zvavo ngenyaa yemichina yakauya mazuva ano, michina yemakombuyuta akuone zvakawanda aakufunda zvakawanda mubudikidze ngemakombiyuta.

Muzvikora medu zvinosise kuve dziri nzvimbo dzakahlamburuka. Kuitira kuti ana afunde zvakanaka zvisina matambudziko. Kana vana veizopote veifunda manheru munotarisirwa kuva nemwenje unonga vakabaka zvokuti ana anoona zvisina chinodzivisa.

Majaha edu nendombi dzedu vari ikona kuzvikora zvedera izvo anofundiswa kudzichengetedza. Anonguva yaanombopiwa yekuite mishongano eionesana. Eiridze mimhanzi eitambe mitambo inenge yeienderana nedenda raarikukurukura nezvaro.

Anoake zvikoro anokurudzirwa kuti ngaapoteredze chikora chawo kuitira kuti ana asarashika ba kuitira zveshe nembavha dzisangopinda kana pasingazi kukomberedzwa mbavha dzinopinda dzobe mabhuka eana.

Micheni yedu yemuzvibhedhleya yawanda maningi ngatidakarire kuenda kohloiwa. Vahloiwa iripo michini yekunasira kuti zviro zvinake muutano hwemuntu. Inosise kugara iri panotonhorera panopinda mhepo.

Nzvimbo yechibhedhera izvimbo inokarirwa kunge irinzvimbo yakahlamburuka isina mapepa peshe peshe, isingaraswi marara pese pese yakandochena antu eihambira mwakatarwa kuti ndimo mekuhambira zvirwere zvisapararira.

Ndau dzinorapirwe antu ngadzinge dziri ndau dzakahlamburuka, dzakachena nekuti zvirwere zvinouya neutsvina, azvidi matsvinaba ngapatsvairwe, ngapangadzirwe mwekuhamaba ndimwo ngekuti kune amweni anode kuuye ngezvingoro esundiwa anoda kuhambe mwakanaka munohambika.

Chikora cha hlamburuka chinosise kunge chiine pekunyora paako mazuva anaya zvisiri zvemachokoba, aya eutano aakuti anokonzerese zvirwere, nematebhura akarongeka akanaka.

Mazuwa anaya zviro zvabaanaka anhu aachafundi ngekuerenga kwakanyanya anthu akutofunda eitobate zviro zvakhona eitozvishanda eitofunda.

Bazi rezve dzidzo reku funda kwe ana kunyanya ano funda eyi garapo panga pama koreji panga pa yunivhesiti aku wake mhatso dzavo dzei ende mudenga zvei batsira kuti ndau isa shande yaka wanda maningi.

Muchikora inzvimbo inotarisirwe kunge iri nzvimbo yahlamburuka nzvimbo yakachena isina masvina kuti ana opindemwo asabudemwo ngezvirwere zvihlayo zvakona ngazvinge zvakachena, panonyorwa pakona ngapange pakachena ngepanogara.

Zvibhedhlera zvinosise kunge zvakachengetdzwa zvakakomberedzwa uye zvakaiswa masimbi pawindo ngenyaya yembavha, dziriyo mbavha dzinopinde dzeibe mutombo.